Tanan'olona izay mitazona borosy na koa hoe borosin-damba izay fanadiovana lamba rehefa sasana izy ity, miloko mena izy ary koa dia misy hazo ao ambadik'ilay izy.

Efitrano iray izay misongadina fa ho an'ny vehivavy ilay izy satria dia misy ireo karazana ranomanitra izay natokana ho an'ny vehivavy. Eo ihany koa ny poaketra miloko fotsy izay mahafinaritra sy ny kiraro avo izay natokana ho an'ireny tovovavy ireny.

terezana fitaovana izay entrinao hiasanana koa entina hianarana anoratana eny an-dakilasy na ao anatin'ny biraon'ny olombeibe misy ny persilia azo ary misy koa ny mpenina izay natokana ho an'ny solahitra fotsy

Mpitandro filaminana lehilahy maro no manao matso etsy amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina Antananarivo. Mitondra basy izy ireo ary koa dia mitovy avokoa ny fanamian'izy ireo. Misy sarisary ihany koa ny tarehiny.

Fitaovana iray izay natokana hikosehana ireo paty na koa ireo mofo izay vita avy amin'ny lafarinina. Vita avy amin'ny vy moa izy ity ary miloko volondavenona.

Boky iray izay mahafinaritra ny mamaky azy. Amin'ny teny vahiny ny lohatenin'izy io ary midika amin'ny teny malagasy hoe "Ampanantenako anao ny fahalalahana". Misy ihany koa ny sarina vehivavy izay manidina tarihin'ireto vorona ireto.

Fiangonana kely iray izay misokatra ny varavaran'izy io miloko mena. Ilay trano kosa dia miloko fotsy ary hita ihany koa fa misy seza izay mivoaka avy tao amin'io trano io.

Fianakaviana maro no mitsangana mitangorina anaty efitrano ngeza iray, mamonjy lanonana izy ireo ary ilay trano ihany koa dia mihaingo mahafinaritra, izy ireo moa tsy manao akanjo mihaja fa manao akanjo izay ho entina mivoaka ihany.

Lehilahy vitsy izay eo am-perinasa ary ihany koa manangana trano izy ireo mbola vao manomboka moa ny asan'izy ireo satria dia mandalotra ny biriky izay hananganana ilay trano. Misy ihany koa ny lehilahy sasany eny amin'ny sisiny izay mitarika an'ireny sarety ireny.

Karazam-biby iray izay miloko mainty manontolo ity biby ity, toy ny ireny saka na ireny zanaka liona ireny no fahafantarana azy ary izy ity dia mihinan-kena.

Tanana vehivavy iray izay zarazara fihodirana. Ny hohony dia somary lava ary ihany koa miloko. Izy ihany koa dia mitazona tavoahangy kely izay misy fanafody atao amin'ny sakafo. Ny paozin' ilay tavoahangy moa dia sahala amin'ireny tavoahangy izay omena ny zazakely mbola minono ireny.

Vehivavy iray sy lehilahy iray izay miampita arabe, ilay rangahy dia manao akanjon'ny mpitandro filaminana ary koa mitazona rano amin'ny tavoahangy. Toy ny mpifankatia ny paozin'izy roa kely ireto, mandeha amin'ity lalana ity.

Lalana iray izay feno fotaka sy rano maloto ary koa misy hoditr'akondro ilay izy Misy ihany koa kodiaran'ilay fiara hita eto. Ny lokon'ilay fiara moa dia mavo.

Karazana fitaovana natokana ho an'ny fanamboarana sakafo sy fandrahoana sakafo no varotana milahatra eto amin'ity toera-pivarotana iray ity. Eo ny fitaovana izay natokana hanodinana ireo voankazo ho lasa ranom-boankazo ary koa ireo vilany izay afaka hampiasaina amin'ny alalan'ny herinaratra.

Toerana iray izay feno seza miloko fotsy. Toeram-pijerena lanonana na ihany koa ireny fanatanjahantena toy ny baolina kitra ireny ilay izy. Vitsy moa ny olona mipetraka eo aminy, misy vehivavy iray izay miakatra ilay tohatra ary ihany koa manao akanjo mainty ambony ambany.

Trano fiangonana iray izay lehibe tokoa ary ihany koa dia misy tilikambo lava, ny lanitra moa dia manga ary somary misy rahona kely, misy ihany koa ilay vavahady miloko manga eo alohan'ity trano fiangonana ity.

Karazana firavaka maro no aranty amin'ny fitaratra eo amin'ny toeram-pivarotana iray. Misy izay natokana ho an'ny vehivavy, misy ihany koa nefa no afaka hanaovan'ireny lehilahy ireny ; misy ny kavina, misy ny firavaka izay atao amin'ny tànana ary amin'ny loko maro.

Lehilahy iray izay mandeha eny ampovoan'ny arabe. Somary mbola tanora izy ary koa manao akanjo mafana miloko mainty, misy tsipika fotsy eny amin'ny sisin'ny tànany. Eo ihany koa ireo karazana mpivarotra entana isan-karazany eny amin'ny sisin-dàlana.

Mpivarotra iray izay mivarotra karazan-tsakafo amin'ny tany ary ihany koa mamelatra goelaka sy karazana gony maro izy hatambatambatra ho fametrahana ireo sakafo ireo. Samy mandeha amin'ny kapoaka avokoa izy ireo ary misy ny karazana legioma sy ny voanka zo ary ny voamaina.

Vehivavy maro izay mpanao fanatanjahantena izy ireo ary eo andalam-panaovana ny fifaninana ka somary miotangorona aloha, ny sasany mitsangana ary ny sasany koa dia mipetraka. Samy manana ny hanitra ho azy izy ireo.

Fanehoana firavaka maro izay varotana. Eo ny kavina izay napetaka eo amin'ny sofina, eo ihany koa ny firavaka izay natokana ho amin'ny tenda ; amin'ny endriny maro izy ireo ary amin'ny lokony volondavenona avokoa.

Toerana iray izay mahafinaritra sy maha te hiala sasatra tokoa. Lalan-tany, ary koa dia misy baobaba maniry eny amin'ny sisin'ilay izy, eo ihany koa ireo karazana ravi-maitso izay mandravaka ny lalana ary misy ramatoa miisa roa izay mandeha amin'ity lalan-tany ity.

Trano kely izay vita amin'ny bararata sy hazo ary eny amoron-drano no misy azy. Mitafo fanitso izy ary maro ny fianakaviana izay mipetraka ao. Mampatahotra tokoa ny olona izay mipetraka amoron-drano sahala amin'itony satria rehefa miakatra ny rano dia mampatahotra sy mahafaty tokoa ny hidoboan'ny rano ao.

Asa tanana malagasy no mihantona amin'ny rindrina miloko fotsy, bemiray no fanaovana azy itony ary maro ny olona mahay azy ireo, mila fitaovana fanjairana rehefa hanao azy ary mila ihany koa karazana lamba maro loko, hanamboarana ny sary eo aminy.

Lehilahy miisa telo no mitsangana ary eo am-perinasa izy ireo. Mandoko tamboho izy ary ihany koa lokoiny ho loko fotsy ilay izy. Misy ihany koa ny haingon'ilay tamboho izay miloko maramara ary eo alohan'izy ireo dia misy fiara mipetraka miloko mainty.

Gazety iray izay nosoratana tamin'ny teny malagasy, ary nisy ihany koa ny takelaka izay natokana ho an'ireny olona tia mifaly sy mitsikitsiky ireny. Hatsikana ilay izy ary mitondra ny lohateny hoe "Ngah", nivoaka tamin'ny zoma faha sivy ambin'ny folon'ny volana Jolay, taona efatra amby roapolo amby roa arivo.

Fiara iray izay tena raitra no sady mbola vaovao. Mbola avy any ivelany tokoa satria ny laharana eo aminy dia tsy avy eto Madagasikara. Somary miloko fotsy izy ary koa mbola hita madio mangatsakatsaka.

Hosodoko iray izay maneho tanàna eny ambanivohitra : misy ireo karazana zavamaniry sy bozaka maitso eny amin'ny sisiny ; ary misy ihany koa ireo trano kely izay mbola tafo kapila ary misy ny trano izay mitafo fanitso misongadina ; misy ihany koa ireo tanimbary, izay misy olona mandeha amin'ny tahalaka.

Karazana bajaja maro, izay milahatra no hita eto, miloko mavo izy ireo. Ary tsy inona izany fa fiara fitateram-bahoaka ny fanaovana azy itony. Etsy afara ihany koa dia hita fa misy elo izay miloko volomboasary.

Firavaka atao amin'ny tanana, mety avokoa na anaovan'ny lehilahy na vehivavy izany. Volamena moa ilay izy, ary vangovango volamena no fiantsoana azy eto Madagasikara. Matetika dia ny olona mpanan-karena sy manefohefo no manao azy ireo.

Asa tanana iray izay tsy inona fa ny hosodoko no mipetaka amin'ny rindrina miloko fotsy ary koa manasongadina ny sary zazakely miisa telo dia vehivavy miisa roa ary lehilahy manosika azy ireo amin'ny kalesa kely vita amin'ny hazo. Eo ihany koa ny tamboho izay nolalorina ary ny trano.

Vaovao an-gazety maro amin'ny lohateniny isankarazany no avoakan'ity gazety antsoina hoe"Tia Tanindrazana" ity, eo ny lafiny ara-politika, eo ihany koa ny lafiny aram-piarahamonina toy ny famoahana mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo.

Fitaovana fitahirizana sakafo na koa "soupière" no fiantso azy. Mahafinaritra ery ny haingon'izy ity satria dia tahaka ny miloko ranom-bolamena ny fanokafana azy ary koa misarona ilay izy. Miloko fotsy moa ity fitaovana ity.

Lehilahy iray somary efa matotra sy zoky no mipetraka eo ambonin'ny vato eo amin'ny tokotany, mikitika ny finday izy ary koa dia mitazona sigara izay efa mirehitra. Izy rahateo moa manao lobaka miloko mavo.

Lovia jobo izay amin'ny akora bakoly no nanamboarana azy ireo. Miloko fotsy izy ireo ary maro isan-karazany no mifampitaingina eo ambonin'ny latabatra miloko fotsy ihany koa. Mora vaky izy ireo rehefa tsy mitandrina tsara mitazona azy.

Asa tanan' olona iray izay antsoina hoe Tsiky ity. Sarina vehivavy iray izay tsy mitsiky fa lava orona izy ary somary ngeza ny masony. Mitevika amin'ny sofina izy ary tsy manao firavaka. Fohy ny volony. Amin'ny persilihazo moa no nanaovany azy ity.

Asa tanana vita malagasy ary ihany koa haingo trano izay apetaka amin'ny rindrina ny fanao azy. Sary voninkazo ilay izy ary vita amin'ny tsihy miloko maramara ary ihany koa misy ny voany izay miloko maramara eo afovoany.

Tokantrano iray izay feno korotan'entana eo ivelany. Eo ireo kapa na koa ireo vilany izay handrahoim-bary mitaingina amin'ny fatana mandeha amin'ny herinaratra. Eo ihany koa ny varavarana izay miloko manga sy ny varavarankely mitovy loko amin'ilay izy.

Lehilay miisa roa no eo an-dalam-piasana mandoko tamboha sy mikarakara zaridaina no asan'izy ireo. Ilay tokontany ihany koa dia ahitana karazana zava-maintso maro manaingo ilay izy, ary ireo lehilahy ireo somokotra tokoa mikarakara ilay tokontany.

Vehivavy iray izay zarazara fihodirana mitsiky, mitevika amin'ny sofina sy amin'ny orona izy ary koa dia miloloha karazana voankazo maro toy ny mananasy, eo ihany koa ireo voanio izay ao anatin'ny lovia izay misy azy.

Vehivavy roa, ny iray somary efa nahazohazo taona ary ny iray kosa dia mbola tanora. Tahaka ireny mpianaka ireny ny paozin'izy ireo. Ny tanora moa dia somary mandoko volo lava volo ary ny ramatoa kosa dia mainty ny volony ary mihorona.

fitaovam-bitaperam-bokatra anagonan' entana mavesatra izy ity:" borety" no iantsoana azy ary miloko mena izy, ny kodiarany moa dia tokana ary eo aloha no misy azy, nipetraka eo amin'ny tany izy ary tsy misy kodiarana ny ao afara

Ankoho lahy iray izay miloko fotsy ary misy sanga mena no miampita ity lalam-bỳ efa tsy miasa intsony ity. Ilay lalam-bỳ moa dia efa misy bozaka maro maniry ary efa hita fa lava tokoa ireo ary miloko maintso.

Fitaovana iray izay matetika fikosehina vilany no nanaovana azy ireo ; miloko volondavenona ireo ary vita avy amin'ny vy malemy ; matetika ny olona mampiasa azy ireo dia mampiasa ireny maika ireny ihany koa ampiarana aminy.

Toeram-pivarotana iray izay misy haingony hazo na koa hoe gorodona izy io ary misy mpivarotra lehilahy iray manao satroka fotsy ary mijery ny latabatra, ny jiro moa dia mirehitra avokoa.

Misy boky izay miisa telo : ny voalohany dia miloko manga, ny faharoa dia miloko manga ary ny fahatelo kosa dia miloko mainty. Ny faharoa izay tena hita misongadina moa dia boky izay amin'ny teny vahiny, misy sarina tovolahy lava volo iray.

Karazana haingo trano izay vita amin'ny tanana ary ihany koa hapetaka eny amin'ny rindrina ny fanao azy. Taratasy no ankora ampiasaina ary hetezana izy ireo manome endrika mahafinaritra. Maro amin'ny zazakely mpianatra izay nianatra azy ireo any an-dakilasy.

Karazana boky fanoratana izay mipirina tsara ary ihany koa milahitra. Maro loko izy ireo ary ngeza ilay izy. Misy ihany koa ireo izay natokana ho an'ny zazakely ary misy no natokana ho an'ny mpiasa birao sy ny mpianatra efa lehibe.

Karazana fitaovana sy kojakoja maro no anatin'ireo harona vita amin'ny tsihy, vita malagasy izy ireo ary maro isafidianana toy ny fihogo izay azo ibangona volo, eo ihany ireo sotro izay vita amin'ny vy.

Peta-drindrina iray izay mipetaka amin'ny rindrina miloko fotsy ary ihany koa misy sary karazany maro ilay izy : misy ny sary lolo, misy ihany koa ny sary vonikazo isan-karazany toy ny loko manga na loko fotsy ary misy ihany koa ny sary vehivavy mipetraka miandrandra.

ilona roa izay toy ny pianadahy no hita misongadina eto ilay vehivavy moa dia midisika manao ny solo maso izy ary hita fa mahafinaritra tokoa ny lehilahy kosa dia mitsangana ary miondrika mijerin'ny zavatra hatony ity tovavy ity azy

Fivarotana iray eny amin'ny sisin-dalana no mivarotra karazana kojakoja maro anaty sobiaka toy ny fitaratra kely , eo iany koa ny lamba izay famafana lelon'ny zaza kely ary ny fanapahana hoho izay milahatra madio.

Sainam-pirenena iray izay any ivelan'i Madagasikara no misy azy, ary ao Afrika. Misy loko miisa telo ilay izy ary ny voalohany dia maitso, ny manelanelana azy mena, ary ny farany kosa dia mavo ; misy ihany koa ny kintana mavo eo afovoany.

Lalana iray izay misy olona mivezivezy mandeha ary koa dia misy tamboho mbola amboarina biriky izy io ary misy tafo ihany koa efa somary arafesina amin'ny ilay izy. Misy fiara mijanona ihany koa izay miloko fotsy eo amin'ny ilay lalana.

Karazana fitaovana izay natokana ho an'ireo mpanao zaridaina na koa ireo mpiasa tany izy io. Mipetraka amin'ny rindrina ireo izay miloko fotsy ary koa maro isafidianana. Matetika moa dia ireny mpanampy an-trano ireny no tena mampiasa azy.

Lehilahy iray izay miravaka medaly volafotsy ary ihany koa mpanao fanatanjahantena izy. Mipetraka amin'ny tany satria dia naratra ary misy ihany koa ny mpitandro filaminana sy mpamonjy voina izay mikarakara ny tongony marary.

Karazanana kojakoja maro toy ny lovia misarona izay amin'ny vidiny dimampolo sy eninjato ariary. Miloko fotsy izy ireo ary ny kely dia amin'ny vidiny efapolo sy efajato ariary. Misy ihany koa ireo baoritra izay fasiana an'ireny tsakitsaky ireny.

Karazana zava-maniry izay fihinan'ny malagasy nefa misy ihany koa ny olona any ivelan'i Madakiskara izay mihinana azy itony dia tsia inona izany fa ny sakay be tsy masika, afaka ampiarahana amin'ny vinaigitra izy io ary mety ihany koa atao saosin-daoka.

Zazavavy kely vitsy, mpinamana no mana boribory mipetraka amin'ny tany. Mpianatra izy ireo satria dia samy manao fanamiana amin'ny maha mpianatra azy avy ary ihany koa milalao. Vato kely izay atao kifanga no kilalaon'izy ireo ary miparitaka samy manana ny azy.

Vehivavy iray izay manao akanjo fohy tanana miloko fotsy ary ihany koa zarazara fihodirana ; miondrika izy ary ny volony dia lava tokoa ; manao randrana hafakely izy ary ny volony dia miloko somary ranombolamena ; izy ihany koa dia mitevika.

Karazana sakafo izay alona amin'ny vinaigitra no atao anaty tavoahangy ary ihany koa dia amidy eny amin'ny toeram-pivarotana eny. Misy karazany maro ireo akora ampiasaina aminy ary koa efa misy ny vidiny avy mipetaka amin'izy ireo.

Ramatoa iray mipetraka manisa vola, izay misalovana lambahoany ary manao masonjoany amin'ny tarehy. Efa fomba malagasy moa izy ity, satria mahatsara tarehy hono, ary koa mampadio tarehy ny masonjoany.

Ankizivavy kely iray izay eny ambanivohitra no mifaly sy mitsiky mitazona ny sariny ; ankoatra izay koa dia mitazona zavatra hafa ny azy amin'ny tanany ankavia. Ny akanjony dia somary maloto.

Karana siramamy izay amidy amin'ny kilo ary iany koa efa milahitra anaty tsy lena ilay izy ary efa mirefiny irakilao avy izy ireo misy ny siramamy mena ary misy iany koa ny siramamy fotsy efa misy ny vidiny ihany koa eo ambanin'izy ireo

Sakafo vita malagasy dia tsy inona izany fa ny vary ampiarahana amin'ny henan'akoho noendasina. Ilay vary moa dia ao anaty lovia jobo miloko somary maramara matsatso ary misy ihany koa ny sotro sy ny sotro rovitra izay efa miaraka aminy, misy ihany koa ny zava-pisotro eo akaikiny.

Famantaran'ora izay mbola vaovao sady raitra. Natokana ho an'ny lehilahy izy ireo kanefa vitsy ny vehivavy izay manjifa azy ireo ihany koa. Etsy afara ihany koa dia misy ireo karazana famantaran'ora amin'ny endriny sy loko maro samihafa fa ilay famantaran'ora tazomina dia miloko volondavenona.

Vehivavy iray izay miamboho ary zarazara fihodirana izy, mitevika amin'ny sofina izy ary manao firavaka amin'ny tenda. Ny volony moa dia fohy ary miloko mainty, tsara bango tokoa ary ihany koa mangirana madio soamantsara.

Fandriana anaty efitra iray no hita misongadina eto, natokana ho an'ny zazakely izy io ary raha mahita dia misy karazana kilalao izay efa miantona natokana hampatoriana ireo zazakely ireo no hita eto

Boky iray izay natao an'ireo olona tia mahandro dia tsy inona izany fa mitondra ny lohateny hoe :" Ireo tsiambaranteloko ao an-dakozia" maro ireo torohevitra izay atorony izy io ary i Irinasoa no manao ilay boky.

Gazety malagasy iray izay mampiseho ireo lohatenim-baovao isan-karazany tamin'ny sabotsy telo aogositra efatra amby roapolo amby roarivo. Karazana lohateny tahaka ny resaka pôlitika na koa ny zava-misy isan-karazany eto Madagasikara eo ihany koa ireo dokam-barotra etsy ambany.

Efitra iray izay ny varavarankely roa ihany no hita. Vera moa ilay varavarankely ary misy tara-masoandro hita ao anatiny'ilay efi-trano ; ny rindrina dia miloko fotsy ary mbola madio avokoa izy ireo.

Trano iray izay miloko fotsy ary ihany koa misy lavarangana, feno korontana eo aminy ary misy tokontany malalaka ihany koa, sahala amin'ireny mbola eo andalam-panamboarana ireny ny paoziny satria dia feno ireo fitaovana izay fanamboarana trano toy tohatra izay vita amin'ny hazo.

Lehilahy iray izay hita fa mamono kisoa vavy no hita eto. Ilay kisoa dia efa maty ary ilay lehilahy kosa dia faly ery mitazona ilay antsy ary mipetraka eo ambonin'ity biby ity. Ao anaty ala somary misy karazan-dravina maitso moa izy no manao izany.

Lehilahy iray no mibaby kitapo ary ihany koa dia miamboho mijery ny sary mipetaka amin'ny rindrina miloko fotsy. Ilay sary moa dia mampatsiaro tokoa ny any ambanivohitra satria ny fitafin'izy ireo dia tahaky ny fitafin'ireny Betsileo ireny.

Hita misongadina ety ity menaka natokana ho an'ny volo ity. Izy itỳ dia miaro amin'ny fihintsanan'ny volo, mipetraka eto amin'ny fasika amoron-dranomasina izy ary etỳ afara ihany koa dia hita misy ranomasina manga tanora izay madio tokoa.

Trano lehibe iray izay misy rihana miisa telo : ny amin'ny farany ambony dia misy lavarangana ngeza azo ilalaovan'ny ankizy kely ary ny farany ambany dia misy varavarana sy varavarankely ngeza miloko manga, eo amin'ny sisiny ihany koa dia misy vehivavy mipetraka amin'ny seza.

Lehilahy miisa telo no mifampisakambina ary samy manao akanjo mitovy avy izy ireo. Samy miseho ny nifiny ary mitazona ireny kopy izay azo rehefa mandresy amin'ny fifaninanana fanatanjahantena ireny. Mitazona ihany koa izy ireo tavoahangy izay misy zava-pisotro.

Lehilahy iray izay manan-daza tokoa eo amin'ny resaka kanto satria dia mpanakanto ity lehilahy ity. Mijoro izy ary manao akanjo ambony ambany izay miloko maitso misy voninkazo volombolamena, manao solomaso izy ary mitodika mihorirana.

Karazana voninkazo izay maniry, haingon'ny tanàna izy ireto. Raozy mavokely izay mahafinaritra sy maha-te ho tia tokoa. Ireny mpifankatia ireny moa dia matetika mifanolotra azy ireto ho mariky ny fifankatiavan'izy roa kely.

Boky miisa roa izay samy amin'ny sokajiny avy no mipetraka ambony bodifotsy. Ny voalohany dia miloko mena ary ihany koa miresaka momba an'ireo fikafika fandrahoana sakafo ; ary ny faharoa kosa dia miloko manga ary miresaka momba ny fanaingoana ireny trano ireny.

Biby iray izay afaka ompiana indrindra ireny olona avy any Antsirabe ireny, afaka hitadiavam-bola izy io ary koa dia afaka taingenana soamatsara, soavaly no anaran'izy io ary miloko somary mena mitopy maramara izy.

Tovovavy iray izay teratany vahiny, ary zarazara fihodirana. Ny molony dia somary ngeza, ary mitevika maro amin'ny sofina izy. Ny volony dia fohy ary koa miloko mena, ary izy dia somary miondrika rahateo.

Lehilahy efa matotra no miampita arabe. Somary mitodika ankavanana izy, sola ary zarazara fihodirana. Mitazona kitapo miloko mainty ihany koa izy ary ny tanany ilany dia mitazona finday, izy ihany koa dia manao kiraro.

Lehilahy miisa roa izay mpanamboatra lakana no asan'izy ireo ary amin'ny toerana malalaka no asian'i zareo ireo fitaovana ireo. Misy ireo karazana bararata ngeza, misy ihany koa ireo hazo izay ampiasaina hanamboarana izany.

Mpianaka izay mandeha amin'ny lalana iray eo ambonin'ny sarety izy ireo ary omby miisa roa no mitarika azy ireo izay miloko mainty. Ilay rangahy no mibaiko ilay omby ary ilay zaza kosa no eo ambony sarety mitaingina azy.

Sainam-pirenanan'ny firenena iray izay any ivelany no miranty manoloana ity lanitra manga somary misy rahona ity. Miloko mena sy mainty izy ary koa dia misy karazana famantarana miloko mavo eo aminy.

Lehilahy iray izay zarazara fihodirana no miondrika mirandrana izy ary miloko mainty ny volony, izy io dia somary lava orona ary ny masony dia mikimpy, tsara tarehy tokoa ity lehilahy ity ary manana ny lazany.

Boky iray izay misoratra amin'ny teny frantsy izany hoe teny vahiny. Miloko fotsy izy ity ary matetika dia ny zazakely no liana amin'izy io, misy ihany koa ny sary mofo ao anatina lovia misongadina eto.

Firavaka iray izay miloko ranombolamena no sady mahafinaritra mahate-ho tia tokoa. Mipetraka amin'ny saribaoly tapaka iray miloko mainty izy. Ary ny haingony moa dia somary boribory mifampiditra mahafinaritra erỳ.

Andriambavilanitra iray izay miamboho ary ny volony irery ihany no hita. Ny volony moa dia miloko mena ary fohy somary olioly. Izy ihany koa dia manao lobaka miloko manga misy tsipika fotsy ary koa ny tanany dia fotsy mitsipika mainty.

Andriambavilanitra iray mainty fihodirana. Mitevika izy ary lava volo, miloko ny volony, ary hita fa tsara tarehy tokoa ity tovovavy iray ity. Somary ngeza ny molony ary ny masony somary kely.

Lehilahy iray izay raitra ary tsikaritra fa olona mpivezivezy any ivelan'i Madagasikara izy. Manao akanjo ambony ambany miloko mainty izy ary manao kiraro fotsy ihany koa. Izy ihany koa dia mitazona famantaranora izay miloko ranom-bolamena.

Karazana savony amin'ny tavoahangy izay vita malagasy. Vokatra Masoala ireto ary amin'ny fofony isan-karazany toy ny paoma na koa ny vahona anaty tavoahangy izy ireo ary mipetraka eo ambonin'ny vahona.

Vehivavy iray izay miamboho mijery rindrina miloko fotsy ary lava volo, miloko ny volony ary somary olioly, izy ihany koa dia manao akanjo miloko manga. Mahafinaritra ny mijery azy satria mampahatsiaro ahy ilay zandriko lava volo any alavitra any izay.

Gazety iray izay mitondra ny lohateny hoe :" ino vaovao faritra". Izay mitondra ireo karazana lohatenim-baovao misy eraky ny faritr'i Madagasikara toy ny any Antsiranana na Mahajanga, na ihany koa Toamasina, Fianarantsoa ary Toliara. Misy karazana sokajy maro izy io.

Trano iray izay misokatra ny varavarany ary koa dia misy lavarangana izy, misy ihany koa ny fitazomana izay miloko fotsy lava boribory ary hita ihany koa fa maizina ny ao anatin'ilay trano ; misy varavarankely miisa roa eo amin'ny ankavia sy ny ankavanana.

Vehivavy iray izay manana ny hatsaran-tarehany sy ny hamanjany tokoa ; mitsiky izy ary ny masony dia mikipy ; manao lokomena somary maramara ihany koa izy ary lava volo miloko mainty ny volony ary mirandra hafahafa.

Biby iray no mipetraka amin'ny tany, saka no anarany na ihany koa piso, somary ngeza izy ary bevohoka ihany koa, mamosavy ny filaza azy itony rehefa mitondra vohoka sahalan'izao ary ihany koa izy dia somary maramara.

Firavaka natokana ho an'ny tenda sy ho an'ny sofina izay mitovy loko ary tena miavaka tokoa satria dia mihaingo ny amin'ny sarin'ny Madagasikara izy io ary ihany koa dia efa misy ny sainam-pirenena Malagasy izay miloko fotsy, mena ary maitso ilay izy.

Ankizy kely miisa enina no mijanona ary mipetrapetraka ambody hazo mialoka. Ny dimy amin'izy ireo dia ankizilahy ary ny iray dia vavy tokana. Izy ireo moa dia hita eny ambanivohitra ary ihany koa somary maloto ny akanjony.

Tovolahy iray izay mitsangana, manao akanjo ambony ambany mitovy, miloko volombaoasary ary mikitika ny findainy izy. Mainty fihodirana ity tovolahy ity ary mijoro eo alohan'ny vavahady milkoko maitso iray.

Sainam-pirenena iray izay tsy inona izany fa ny an'i Frantsay dia miloko mena, fotsy ary koa manga. Ny mena moa dia any amin'ny ambony indrindra, ny fotsy no manarakaraka eo afovoany ary ny loko manga no any ambany indrindra.

Karazana ravinkazo izay maniry eny amin'ny tokotanin'ny olona ilay izy ary maro tokoa izy rehefa maniry. Lava ilay izy ary lavalava ihany koa ny raviny. Matetika dia ataon'ny olona fanaingona tanàna ilay izy.

Lehilahy iray izay miampita lalana. Manao kapa fotsy izy ary manao pataloha miloko manga. Manao lobaka fohy tanana miloko fotsy ihany koa. Mainty fihodirana ity lehilahy ity ary misy rano ny arabe lalovany.

Karazan'olona maro izay mifaly sy mifety anaty trano ngeza sy mihaja iray, mamonjy ny lanonam-panambadian'ireo mpivady vao izy ireo, ary samy mitangorona mandihy avy; misy ihany koa ireo sasany izay eny amin'ny rihana no mijery fotsiny ihany.

Trano bongo iray, izay misongadina, ary eny ambanivohitra no misy azy. Somary efa ratsy izy io, tsy miloko fa milalotra irery ihany. Mitafo bozaka, ary koa, ny varavarana dia vita amin'ny hazo ; efa somary mitresaka ihany koa ilay trano.

Tanàna kely iray izay mampahatsiaro tokoa ny any ambanivohitra satria dia trano bongo maromaro izay misy tafo kapila ny sasany ary ny sasany koa dia mitafo mololo ; misy koa ireo fianakaviana izay mitsangana mitaiza zaza, misy ny akizy izay milalao ary ny tokotany dia malalaka.

Tena kojakoja natokana hoan'ny vehivavy no hita eto. Misy ireo ranomanitra sy ireo menaka natao amin'ny vatana, eo ihany koa ireo karazana lokomena izay f'atao amin'ny molotra sy amin'ny mason'ireo vehivavy.

Efi-trano fivarotana sakafo iray izay azo hisakafoanana ihany koa no hita misongadina eto. Hita ihany koa amin'ny solaitra mainty etsy afara fa misy karazana vokatra izay soratan'izy ireo mba hojifain' ireo olona izay tonga ao.

Fitaovana iray izay matetika ny renim-pianakaviana na ny vehivavy no tena mampiasa azy ireo, dia tsy inona izany fa ny fitaovana izay fanjairana. Miloko fotsy izy ary mavesatra ny lanjany raha bataina ary ihany koa dia afaka hanamboarana ireny karazana akanjo ireny izy io.

Karazana legioma sy voankazo mipetraka eny an-tsena izay misy loko maro: toy ny mena, ny mavo, ny maitso, ary ny volomboasary; ao ny karoty, ny baranjely, ary koa misy ny ovy sy ny voatabia.

Firavaka izay mitovy ary ihany koa ny iray dia natokana ho an'ny tenda ary ny iray ihany koa dia kavina izay natokana ho an'ny olona mitevika samy miloko ranom-bolamena izy ireo ary misy ny sary hazo fijaliana izay manaingo azy itony.

Ankizy lahy kely miisa roa no mfampisakambina. Ny iray tsy manao akanjo ambony fa manao pataloha miloko fotsy sy mainty. Ary ny iray kosa dia manao akanjo bory tànana sy pataloha miloko maintso, ary manao kapa izy.

Boky iray miloko fotsy no mipetraka ambony latabatra ary eny amin'ny sisiny ihany koa dia misy ny hazo noely izay manaingo ilay latabatra. Misy ireo karazana vovon-javatra fotsy manaingo azy ary ireo kintana maro mipetraka eo aminy. Ilay boky moa dia mitondra lohateny amin'ny teny vahiny.

Fivarotana iray amin'ny tsena no mandranty ireo karazana sakafo izay amidiny ary mahagaga sy mahatalanjona tokoa satria dia mora avokoa ny vidin-javatra eo aminy. Ny voatabia dia dimampolo ariary ny kilao ary ny sakaibe tsy masiaka koa torak'izany. Misy ihany koa ireo karaoty izay mandeha amin'ny tokony.

trano iray izay toeran'i sekoly na toeran'ny mpianarana izy io tsy mary efa roti-botika ilay itrano ary koa ny eo amin'ny ilany dia tsy miloko fa milalitra erery ihany ary ny eo anfoan'ny kosa dia miloko fotsy eo ihany koa nysahafa izay fanao amin'ny olona amin'ny fahita lavitra etsy ambony

Mofomamy amin'ny endriny maro no mihidy anaty baoritra sy lovia izay afaka ariana. Amin'ny toeram-pivarotana iray no misy azy ireo ary misy hangezany azo hisafidianana ihany koa. Misy ihany koa ny vidiny izay efa misoratra amin'izy ireo.

Peratra izay miisa telo no hita mipetraka eo ambonin'ny latabatra eto ny voalohany dia misy haingon' izay toy ny diamonda ary ny roa kosa dia miloko ranombolamena izay tsy misy haingony fa tsotra.

Karazana boky maro izay milahatra mifampintaingina, mipetraka amin'ny latabatra hazo iray, amin'ny teny vahiny ny lohatenin'izy ireto ary maro isan-karazany, hita ihany koa ilay haingo-trano izay mipetaka amin'ny rindrina avy afaran'ilay trano.

Lehilahy maromaro izay eo am-perinasa, ny sasany amin'izy ireo dia mikarakara zaridaina ary ny sasany kosa dia mandoko sy mamboatra lavarangana, hita ihany koa fa misy karazana ravinkazo maintso eo amin'ilay tokontany ary misy fiara izay mijanona miloko fotsy.

Vehivavy miisa roa no mandeha amin'ny sisin'ny arabe, ny voalohany dia somary efa nahazo taona ary manao satroka izy, manao akanjo lava tanana miloko fotsy sy mainty ihany koa izy ary manao pataloha ; ny faharoa kosa dia mainty fihodirana ary manao akanjo mavo kely.

Toeram-pivarotana iray izay feno fitaovam-pianarana milahatra anisan'izany ny kahie maroloko ho an'ny ankizy na koa hoe ny mpianatra. Misy ny loko manga, maitso, mavokely ary koa maro isan-karazany.

Karazan-tsakafo izay vita avy amin'ny voankazo nafanaina na koa nandrahoana izy ity ary manome ranony. Afaka atao anaty mofo dipaina na koa hohanina amin'izao fa dia matsiro ery izy ity.

Milina maro izay mifamezivezy amin'ilay làlana. Eo ihany koa ireo karazana fiara fitaterana izay mijanona erỳ amin'ny sisiny. Misy rangahy manao solomaso izay miampita arabe, manao satroka izy, manao pataloha manga ary koa manao lobaka miloko mena.

Zavamaniry izay ao anatin'ny voninkazo ny sokajiny, voatabia hazo no anarany ary dia mahatiry tokoa na hoanina manta na koa hoanina amin'ny sira. Rehefa mbola manta moa ilay izy dia manana tsiro marikivy, fa rehefa masaka kosa dia miloko mena no sady mamy ery.

Karazana sakafo izay mampiavaka ny Malagasy tokoa dia ny koba izany, mamy izy io ary any Talatanivolonondry no tena misy mivarotra azy. Amidy tsirairay tapatapahana izy ary zato ariary dia efa mahazo.

Karazana kojakojan-dakozia izay vita amin'ny vỳ, toy ny : lovia jobo sy ireo sopiera misarona. Eo ihany koa ny fatana izay mandeha amin'ny herinaratra, ary misy ireny fitaovana izay fandrahoana mofomamy ireny ihany koa.

Karazana boky amin'ny toeram-pivarotam-boky izay mbola vaovao sy mbola misarona ihany koa izy ireo. Samy misy tsilena avy ary natokana ho anin'ireny zazakely ireny. Matetika dia ny zazavavikely no tena manjifa azy satria ny sary eo aminy dia manamarika izany.

Vehivavy iray izay mihorirana ary ny orony no tena misongadina. Ny volony ihany koa dia fohy ary olioly, miloko somary ranom-bolamena ary koa izy dia zarazara fihodirana, manao akanjo fohy tanana miloko mena.

Vaovao an-gazety izay maneho karazana lohateny maro isankarazany, toy ny : serasera ara-barotra, ary ihany koa misy ny resaka politika. Ny tena misongadina dia ny momba ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, izay miaraka amin'ny vadiny.

Toerana iray izay mangigina no sady midadasika. Fasan'ireo mahery fo izy ary ihany koa enỳ Ambalakararay Manakara no misy azy. Mahafinaritra tokoa ilay toerana ary ihany koa malalaka azo asiana ny fasan'ny olona mahery fo rehetra.

Lamba iray no mipetraka amin'ny gorodona. Natao ho famafana tongotra izy io ; kanefa ny ankamaroan'ny olona amin'ny tokantrano dia manao azy io ho haingon-trano irery ihany. Misy sary omby mainty mipetraka ilay izy ary lava ny tandrony.

Soratra sy sary izay manamarika orinasa na fikambanana iray izay entina hampandrosoana any Madagasikara. Mitondra ny anarana hoe : "andao hanavao" ary miloko maitso ilay soratra, ny eo afara ihany koa dia miloko fotsy ary misy karazana tsipika miloko maitso.

Karazana ranom-panafody natoraly izay natao ao anaty tavoahangy mirefy zato milimitatra ary ihany koa fanosotra amin'ny vatana izy ireo. Fanalana tsatsakaotra izy io ary maro ny vehivavy izay mampiasa azy tokoa.

Marom-pamantarana vokatra iray izay miloko manga ny any ariana ary ilay soratra dia miloko fotsy. "Kikilalao" no anaran'ity vokatra na koa orinasa iray ity, izy moa dia tsy fantatra mazava.

Ratsan-tànana efatra izay mivelatra ary ihany koa manao peratra miloko ranombolamena ny eo amin'ny manara-poana. Misy ihany koa ny haingony eo afovoany izay sary voninkazo miloko mainty. Mahafinaritra sy madio tokoa ilay tànana.

Boky iray izay mitondra ny lohateny amin'ny teny vahiny, izany hoe nosoratana tamin'ny teny vahiny. Mahaliana tokoa ilay izy satria dia miresaka momban'ny lehilahy iray izay mpamono olona ary ireo mpitandro filaminana izay mitady ny marina momba azy io.

Karazana mofomamy izay aranty anaty fitaratra amin'ny toeram-pivarotana iray. Anaty lovia izy ireo ary misy karazany maro azo hisafidianan'ireo mpanjifa. Eo ihany koa ny vidiny izay efa mipetaka amin'izy tsirairay avy.

Karazana lamban-databatra izay tsy lamba fa hafakely ny akora nanamboarana azy ireo. Miloko manga tanora ary koa misy kilavadavaka izay manaingo azy. Matetika moa dia ireto no tena mateza raha te hanao lamban-databatra.

Bibikely iray izay any anaty rindrina no tena misy azy dia tsy inona izany fa ny"kalalao" izay mipetraka amin'ny tany. Efa maty izy io, ary ny tongony dia efa mitsirara ihany koa. Miloko maramara ilay izy.

Famaky miisa roa ary iany koa ny iray dia lehibe ny iray kosa dia kely ny tahony miankina amin'ny hazo iray izy ireo ary ilay hazo dia misy ireny karazana ravi-kazo maitso maniry ireny, eo iany koa hita fa any anaty ala ny misy azy ireo.

Toerana iray izay tena mahafinaritra sy mahate-hiala sasatra tokoa, misy rano madio sy afaka hilomanosana, misy ihany koa ny rano mandeha avy any ambony midina atỳ ambany, ary ireo vatovato izay manaingo ilay toerana ary misy ihany koa ny zava-maitso maniry eo aminy.

Biby izay eto Madagasikara ihany no ahitana azy dia tsy inona fa ny gidro no misalasalatra eo amin'ny toerana. Mihidy moa izy ary koa misy rangahy izay manantona azy manao akanjo maitso sy pataloha mainty.

Fitaovana iray izay afaka anaovana zava-kanto tokoa satria dia tendrena izy io ary mamoaka ireny karazana hira sy feon-kira maro isan-karazany ireny. Matetika dia any am-piangonana no tena ampiasana azy nefa misy koa ny olona izay mamonjy lanonana mampiasa azy.

tsy eva-pisotro izay ao anaty baoritra ary koa amin'ny tsirony maro isan-karazany no mitsangana misy ireo izay amin'ny tsirony voasary ary misy ihany koa ireo izay amin'ny tsirony voankazo mifangaro toy ny paiso mifangaro ireny mananasy ireny

Tanàn'olona iray izay misy tokotany malalaka ary koa misy trano miloko volomboasary. Misy karazana voninkazo anaty vazy maro loko tokoa ary koa misy fanelezan-damba eo amin'ilay tokotany.

Tsena iray izay nivarotra ireny karazam-boky ireny. Maro ny boky nilahitra sy nifampitaingina izay eo ambony latabatra ary misy ihany koa ireo mpanjifa maro mijery azy ireo. Eo ihany koa ireo kilalao maro isan-karazany izay amidy eny amin'ny sisin-dalana.

Tanàna iray izay misy lalan-tany ary ihany koa mbola eo am-panamboarana ho avadika ho lasa arabe ilay izy. Misy ihany koa ireo karazana trano kely eny amin'ny sisiny : misy ny tafo kapila, ary misy ihany koa ny efa tafo fanitso ; misy ny mbola trano hazo, ary misy ny efa biriky.

Kavina boribory miloko ranombolamena no mipetaka amin'ny sofin'ny ilay saribakoly. Aranty amin'ny toeram-pivarotana ny fanao azy mba ho hitan' ireo mpanjifa. Ary ihany koa raitra ny paozin'izy io, tsy mbola misy mpanana fa matetika ireny olona manan-kaja ireny no manjifa azy.

Trano fivarotam-panafody kely eny amin'ny sisin-dalana ary ihany koa misy ireo karazana fanafody amin'ny baoritra ao anatin'ny trano fitaratra izay harantin'izy ireo ety ivelany, misy ihany koa ny vehivavy izay mandeha amin'ny lalana eny amin'ny sisiny.

Toerana iray izay feno bozaka miloko maitso ary malalaka ilay izy. Misy ihany koa ny hazo izay efa lava, maniry, miloko maitso ary manaingo ny tanana izany. Afaka hitsangatsanganana ilay toerana ary mangingina mahafinaritra.

Olona vitsy no mifamezivezy amin'ny arabe mikitaontaona iray. Misy ny sasany izay mandeha eny ampovoan'ny arabe ary ny sasany ihany koa dia eny amin'ny sisiny. Misy ihany koa ny fiara iray izay miloko mena sy fotsy mijanona eo amin'ny sisin-dalana ary ihany koa dia maloto izy.

Mpitandro filaminana maro no manao fanamiana mitovy, ary manao satroka mitovy ihany koa. Misy ny fotsy fihodirana, misy ihany koa ny zarazara fihodirana, ary manao matso izy ireo. Matetika moa dia rehefa fankalazana ny fetim-pirenena malagasy izy ireo no manao itony fampisehoana itony.

Vehivavy iray izay mainty fihodirana ary ihany koa somary be orona, mirandrana hafa kely izy ary fohy ny volony, mankeny aloha avokoa ny randrana ary ny volony moa somary miloko mena mitopy mainty, manao akanjo miloko manga ihany koa izy.

Olona maromaro izay miampita rano amin'ny alalan'ny tetezana manify ary ihany koa ahitana karazana ala maitso eny afaran' ilay izy ary ihany koa misy tovolahy iray izay mitazona solomaso, manao pataloha manga ary koa akanjo maramara.

Takelaka iray ao anaty vaovao an-gazety no maneho ny tantaran'i Ravalomanana, tsy iza izany fa lehilahy iray izay filoham-pirenena teo aloha ary avy any Antsirabe no misy azy, antoko iray ihany koa no misy azy io ary mpanamboatra ronono no niatomboahany.

Arabe izay lava ary ihany koa madio sy mbola tsy misy lavaka. Misy ihany koa ireo karazana bozaka maina eny amin'ny sisin-dalana manaingo ilay toerana. Sahala amin'ireny lalana ho any atsimon'ny nosin'i Madagasikara ireny ny paozin'izy ity. Misy ihany koa ireo vato ngeza izay manaingo ilay tanàna.

Karazany voanjo amin'ny akorany izay tsy inona fa popoka no filazan'ny Betsileo azy. Any Fianarantsoa no tena misy azy io ary koa dia voanjo andrahoana amin'ny akorany, asiana sira ny fanaovana azy ary hampangotrahany.

Lovia sy kaopy maro izay vita malagasy ary ihany koa mbola mangirana madio. Ny voalohany dia misy sary sokatra any anaty rano ary ny faharoa kosa dia sary baobaba. Ilay kaopy kosa dia misy ireo karazana haingony maro isan-karazany toy ny ragidro sy ny tanalahy.

Trano lehibe iray, izay fiangonana no fanaovana azy : miloko fotsy ilay izy ary misy ihany koa ny tilikambo ahitana lakolosy eo amboniny ; misy ihany koa ny varavarana miloko mena vita amin'ny hazo eo alohany ary eo amin'ny sisiny ihany koa ahitana torak'izany.

Toera-mpivarotana hanina masaka izay mampirehitra jiro satria alina ny andro, nisy ihany koa ny fiara miloko mainty izay mitsangana eo ivelany satria ny tompon'ilay fiara dia manjifa sakafo ao amin'ilay toerana, ary ahitana ihany koa ireo karazany latabatra sy seza ety ivelany.

Misy miaramila maro izay milatro, ao ny vavy ary misy ihany koa ny lahy. Mitondra basy sy sainam-pirenena izy ireo. Ary io andro io dia andro iraisan'ny Malagasy rehetra ho fankalazana ny fahaleovantenan'i Madagasikara.

Toerana iray izay eny amin'ny sisin-dalana ary koa fiandrasana ireny fiara fitanterana ireny. Maro ny olona no mipetraka amin'ny seza izay miandry azy ireny ary ihany koa misy ny sasany dia mitsangana, misy ihany koa ny olona izay mandeha eny afovoan'ny arabe.

Toerana iray izay fipetrapetran' ny olona : trano moa izy ity ary koa misy lavarangana dia misy rihana. Miloko fotsy sy biriky ilay trano ary misy tafo fanitso ; etsy afara ihany koa dia misy ravinala maitso.

Karazam-boky maro isan-karazany no milahatra amin'ny fitaratra iray. Natokana ho an'ny zazakely latsaky ny roa ambin'ny folo taona izy ireo ary dia maro loko no sady maro lohateny avy koa, maro hisafidianana izy ireo ary eny amin'ny toeram-pamakiam-boky no misy azy.

Zazavavikely iray no miamboho. Somary fohy volo izy ary mirandrana rahateo. Manify moa ny volony ary hita ihany koa ny hodi-dohany ; mainty fihodirana izy ary manao akanjo fohy tanana izay miloko mavokely.

Karazana fitaovana izay natokana ho an'ny vehivavy, kanefa misy koa ny lehilahy izay manjifa azy ireo. Misy ny ranomanitra izay amin'ny fofony sy amin'ny lokony ary amin'ny endriny maro isankarazany. Eo ihany koa ny savony izay natokana ho an'ny volon'ireny vehivavy ireny.

Toeram-pisakafoanana sy fandraisambahiny iray izay misy ngeza miloko fotsy ary koa ny tokontan'izy io dia tena malalaka sy feno zavamaintso manaingo azy eo ihany koa ireo karazana kilalao izay natokana ho an'ny zazakely ary ny seza sy latabatra natao koa hisakafoanana

Menaka izay fanosotra amin'ny volo ary maro ny olona no manjifa azy satria sady mampaniry volo no mampalama volo hono izy ireo. Amin'ny tavoahangy lehibe no misy azy ary efa misy ihany koa ny anarany sy ny orinasa mpamokatra azy eo ivelany. Miloko fotsy ilay izy.

Ankizilahy vitsy no milalao eny amin'ny toerana malalaka misy bozaka miloko maitso. Baolina kitra no kilalaon'izy ireo ary ihany ko misy ramatoa izay sahala amin'ireny maman'izy ireo izay mitazana sy miambina ny zavatra ataon'izy ireo mba tsy ihisy haratra.

Toeram-pisakafoanana iray eny amin'ny sisin-dalana izay misy elo miloko manga sy maitso ary ny tafony kosa dia miloko mavokely. Misy soratra ilay efitrano hoe hotely ary misy karazana olona mipetraka izay misakafo eo.

Toerampisakafoanana iray ihany koa fandraisambahiny. Mahafinaritra ilay izy satria dia madio tokoa : ny rindriny fotsy mangatsakatsaka ary misy ireo haingony izay mamoaka ny maha-Malagasy. Misy ihany koa ireo seza sy latabatra vita amin'ny hazo ary mangirana tokoa.

Lehilahy iray izay misehatra amin'ny lamaody ary manao matso izy. Misy ireo karazan'olona mipetraka amin'ny seza manodidina azy mijery ary izy dia manao akanjo miloko fotsy ambony ambany mihaja. Manao famantaranora ihany koa izy ary ny masony dia somary masiaka fijery.

Toeram-pivarotana iray izay mivarotra ireny karazana voankazo sy legioma maro ireny ity trano ity ; ary ihany koa misy ny lehilahy iray izay efa mpiasa ao afaka manampy ireo mpanjifa raha toa ka te hividy izany.

Vavahady iray izay misy ny soratra miloko mavo ary ihany koa sekoly fampianarana ireny olona tia hosodoko ireny ilay izy. Maro ny mpianatra ao aminy ary matetika dia zava-kanto no avoakan' izy ireo.

Karazana ramatoa vitsy no sady manao aro vava orona no mandeha sy miresaka amin'ny lalana. Ny sasany dia miditra amin'ilay tanàna misy fefy ary ny sasany ihany koa dia eo ampovoan-dalana izay arabe mikitoatoana no miresaka.

Misy biby iray izay antsoina hoe sokatra ary ihany koa eto Madagasikara no tena misy azy. Tsy azo aondrana izy ireny raha tsy efa mahazo halalana avy amin'ny fanjakana ary karazana zava-maitso sy zavamaniry ireny no tena fihinany.

Karazana akorandriaka sy vato Malagasy no arantin'ity toeram-pivarotana iray ity. Eo ihany koa ireo sary sokitra izay maneho karazana endrik'olona maro. Ireto vato ireto moa dia misy amin'ny loko isankarazany.

Karazana fitaovana izay fanasitranana. Fanafody moa izy ireto ary vita malagasy. Tapa-kazo no hilazàna azy ary manasitrana karazana aretina maro izy ireto. Maro moa azo hisafidianana ireto fanafody ireto.

Trano iray izay any ambanivohitra no tena misy azy ary koa azo lazaina hoe trano bongo. Tsy miloko izy io somary efa ratsy mitafo mololo na koa mitafo bozaka ary ny varavarana dia eny ambony tsy maintsy miakatra tohatra vao tonga ao.

Trano iray izay tsy mbola vita loko, ary koa misy rihana roa izy io. Eo ihany koa ilay lehilahy manao akanjo mena sy pataloha mainty izay mbola eo am-perinasa mamboatra ilay trano.

Karazana sary izay hita manerana any Madagasikara no nipetaka amin'ny rindrina miloko fotsy ary toa matetrika dia iren'ny taratasy natokana ho an'ny pasitra na fanaterana sy fandefasana taratasy ireny no afoanan'ny seki sary ireo

Gazety vita Malagasy iray izay mitondra ny anarana hoe "Gazetiko" ary ny tena misongadina ao amin'ilay izy dia ny pejy voalohany manao hoe; "Zandary roa sy ny hita popoka niaraka tamin'ny basiny". Misy ihany koa ireo karazana dokam-barotra maro samihafa etsy ambany.

Karazana lokomena izay mbola vaovao ary mbola anaty baoritra no tazomin'ny tanana iray. Vita avy any ivelan'ny Madagasikara izy io ary ny vehivavy no tena mampiasa azy. Nisy ihany koa anefa ireny lehilahy sasany ireny izay manosotra azy ity amin'ny molotra.

Toeram-pivarotana taoka izay milahatra maro loko izy ireo, efa misy vidiny moa ety ambanin'ireto ary koa misy ny divay sy taoka tsy misy alikaola miaraka aminy.

Savony miloko fotsy ary boroboriny endriny , vita malagasy izy io ary vita amin'ny ankora zato isan-jato natoraly . Natao hanalana ireny tasy amin'ny tareha ireny no tena fampiasana azy itony

Zavamaniry iray izay sokajiana anatin'ny haninkotrana dia tsy inona izany fa ny mangahazo. Ny betsileo ihany koa dia miantso azy ireto hoe kajaha. Ary izy ireo dia maniry any ambanin'ny tany. Matetika ny olona izay diabetika dia tsy mahazo mihinana azy ireto.

Ramatoa iray izay mivarotra eny amoron-dalana karazana fitaovana toy ny fihogo na koa ny atin'akanjo. Izy io dia manao satroka ary manao akaanjo lava miloko manga. Somary mafana ilay ramatoa.

Materialy kely iray izay fametahana atontan-taratasy maro izy. Tsindrina ny fanaovana azy dia miraikitra amin'ilay vy kely ireo taratasy maro ireo. Miloko manga izy ity ary mipetraka eo ambonin'ny latabatra hazo.

Andriambavilanitra iray izay manana ny hakantony tokoa mitsangana izy ary manao akanjo lava miloko mavo manendrika azy tokoa ilay akanjo. Izy ihany koa dia zarazara fihodirana ary malama volo mainty ny volony ary somary fohy

Gazety iray izay vita malagasy ary ihany koa nosoratana tamin'ny teny malagasy no manasongadina ireo karazana lohatenim-baovao maro. Misy ireo dokam-barotra etsy ambany ary ihany koa ny resaka politika sy ny resaka fanatanjahantena ary ihany koa dia nivoaka tamin'ny talata faha telopolo jolay efatra amby roapolo amby roa arivo izy io.

Lehilahy iray izay efa hita fa ao anatin'ny fahanterana ary manana ny lazany tokoa amin'ny lafiny politika. Manao lobaka fotsy izy ary misy palitao mainty eo ivelany. Ny volony moa dia somary fotsy ary izy dia mainty fihodirana.

Tsangam-bato iray izay any Toliary no misy azy ary ihany koa misy karazana sarisary eo amin'ilay izy. Manome endrika sarin'ny nosy Madagasikara moa ilay tsangam-bato ary miloko fotsy. Misy ihany koa ny sarina ragidro izay tsy misy afa-tsy eto Madagasikara eo aminy.

karazana boky roa izay soratana tamin'ny teny frantsay avy izy ireo ary samy manana ny lohan- teniny avy , ny voalohany dia boky mavo ary ny faharoa dia boko fotsy ;ny voalohany dia sary tanana zazakely izay nivoaka ary ny faharoa kosa dia sarina volom-behivavekely